Abanyeshure bo kw'ishure Terimbere bari ku kibuga c'umupira w'amaboko volleyball. Bambaye impuzu n'ibirato vyo kwinonora imitsi. Aho ku kibuga baherekejwe n'abigisha babo basanzwe babafasha mur'ico cigwa.

Kw'ishure y'intango Rukundo hariho aho abanyeshure bakinira, hasize amabara atandukanye, ay'ubururu, ayatukura, ayasa n'urwatsi rutoto, hagati aho iryo shure rikikijwe n'ibiti bifasha muguha akayaga abanyeshure.

Ku ishure hari utuzu twa sugumwe twubatse kijambere, twubakishije amatafari aturiye n'isima tukaba dusakajwe amabati. ukihashika uca ubona utumenyetso tukwereka utuzu twa sugumwe twagenewe abigeme n'utwagenewe abahungu.

Abanyeshure bo kw’ishure Terimbere bari ku kibuga c’umupira w’amaboko (basketball), bambaye impuzu n’ibirato vyokwinonora imitsi. Baherekejwe n’abigisha babo basanzwe babafasha mu vyirwa vyo kwinonora imitsi.

Buname n'abagenzi be bari mu cumba gisanzwe gikorerwamwo ubushakashatsi, muri ico cumba hari ibikoresho abanyeshure bakoresha mu gukora ubushakashatsi bwabo, hakabaho n'intebe bicarako, hamanitse kandi ikarata ndanga kintu.

Yeremiya, Keza, Kana, Kabura ,Karita na Kamikazi n'abanyeshuri bo mu gisata c'ubuvuzi citaho ivyigwa vyo gupima no gukinga ingwara. Inyuma ya Yeremiya hari igicapo nyigisho cerekana ibikorerwa mur'ico kibanza.

Mukibuga c'ishure Terimbere, Keza na Congera bigako ntavyatsi bihateye haragaragara, hateye ibiti. Kimwe muri ivyo biti kimanitseko ikengeri, ikaba ari indanga gihe imenyesha abanyeshure ko hageze kwinjira canke gusohoka.

Turi mugihe c'akaruhuko abanyeshure bariko barakinira hagati mu kibuga, ishure risanzwe rifise inyubako zifasha abanyeshure mu myidagaduro, ishure rikikijwe n'ibiti hagati mukibuga hatey amashurwe hasanzwe hari n'igiti c'umukaratusi.

Isomero Kerebuka ryubatse kijambere rifise ibisabwa vyose, utuzu twasugumwe twubatse neza, i bombo ry’amazi, mbere hari n‘imirima y’ibitoke. Mu gihe c’uburuhuko, abanyeshure usanga bariko barakinira mu kibuga c’iryo shure.

Ku ruhome gw'isomero natwe turashoboye gw'abagendana ubumuga bwo kutavuga hamanitse ibimenyetso vy'indome, n'ibiharuro abagendana ubumuga bw'ukutavuga bakoresha m'ukuganira.

Isomero Twige twese ryubakishije amatafari aturiye, imyango isize irangi ryirabura amadirisha nayo asize irangi risa n'umuhondo, imbere yiryo somero hateye amashurwe, mu gihe c'uburuhuko abanyeshuri bakinira mw'ibarabara ry'ikariyeri rica imbere yiryo somero.

N'ishure ryubatse kijambere, ry'ubakishije amatafari aturiye rikaba risize irangi ritukura n'irangi ry'umucungwe, hasi hasize isima itukura, imbere y'ishure hateye amashurwe, inyuma y'ishure hari ibiti.

Abanyeshure bavuye kw'ishure, irishure ndamurire igihugu, rir'impande y'isengero. Inyuma y'ishure hateye ibiti n'utwatsi, hafi y'ishure haca ibarabara ririko rirakorwa.

Ishure Ndereruburundi ryubatse kijambere, rifise imiryango n'amadirisha asize irangi ry'ubururu, impome zisize irangi ry'umucungwe n'iryera . Imbere y'ishure hateye utwatsi inyuma y'iyi shure naho hateye ibiti bitanga akayaga .

Uruhome rw'uruzitiro rw'ishure kazoza rwubakishije amabuye n'isima, kuri urwo ruhome hacafyeko abana bariko barakina umupira, iruhande y'urwo ruhome hari ivyatsi bitotahaye.

Mwishure kwa Buname hariyo intebe nyinshi kandi nshasha zikoze kubuhinga bga kijambere ndetse nurubaho bigirako ruracari rushasha .Iyo izuba ryatse umuco urinjira mwishure uciye mu madirisha .

Abanyeshure bari mukibuga cishure, iri shure rifise uruzitiro ruhana urubibe na kaburimbo. Iri shure riri hagati muri karitiye rikikijwe namazu yabantu hagati mukibuga ciri shure igice kimwe kirimwo ivyatsi bitotahaye.

Mu kibuga c'ishure Ganza yigako hari igiti gitanga akayaga ku banyeshuri n'abigisha, uruhome rw'uruzitiro rw'ishure rwaranyagiwe, ishure ry'ubakishije amatafari aturiye ikaba ifise imikaba isize irangi ryera.

Ishure rya Kamariza ryubakishije amatafari aturiye n'isima, naho biruko ku mpome haribonekeza ibinogo bitubatse neza, ikengeri imanitse inyuma kw'itangi ry'ishuri, musi y'ikengeri hateye amashurwe.

Mw'isomero umwigisha ahagaze imbere y'abanyeshure biwe yanbaye agapfukamunwa ariko arabaha ubumenyi. Igice kimwe c'isomero kirimwo abanyeshure ikindi gisa n'ikigaragara ,hagati aho, keza ntiyambaye nk'abandi banyeshure.

Ishuri ifise inyubako z'ubwoko bubiri, uruhande rumwe rurimwo igorofa igeretse kabiri yubakishije amatafari aturiye n'isima, ikaba isakajwe amabati, urundi ruhande rufise amashure yubatswe bisanzwe, imbere y'igorofa hari ivyatsi bitotahaye.

Kurubaho ruri mw'ishure kwa Berahino, hari urutonde rwerekana ingene ibibazo bizokorwa mur' iki gice ca kabiri, icirwa cose gifise igenekerezo, n'umusi kizokorerwako .

Iri shure n'igorofa rigeretse rimwe, abanyeshuri mu kibuga baranyuragirana, imbere y'ishure hateye igiti n'amashurwe, mu kibuga hari uruhande rumwe ruteyemwo ivyatsi.

Iri shure ryubatse kijambere, ni ishure ry'igorofa rigeretse kabiri, mu kibuga ciri shure hamanitse ibendera ry'igihugu cacu, imbere yiyi shure hahagaze ama modoka, iri shure rikikijwe n'ibiti.

Abanyeshure b'ishure Terimbere bahagaze imbere y'amasomero yabo, iri shure ryubatse kijambere, ni igorofa igeretse kabiri, imbere y'ishure hateye amashurwe mu kibuga naho hasheshe ubucekeri bw'amabuye yirabura n'ayera.

Kamikaze ahagaze imbere y'ishure yigishako iri shure ry'ubakishije amatafari aturiye n'isima, mu kibuga hamanitse ibendera ry'igihugu cacu, iri isomero rikikijwe n'ibiti bitanga akayaga ku banyeshure no ku bigisha.

Kagabo n'umwigisha yigisha akoresheje ubuhinga bwa none, abanyeshure bose bo mw'isomero kwa kagabo bafise imashini nyabwonko, mw'ishure kwa Kagabo hari kandi akabati kuzuye ibitabo abanyeshure biwe bakoresha mu kwiyibutsa ivyo yabigishije.

Abanyeshure bo mw'ishure y'ubuhinga barahakoregwa imodoka, bambaye amasarubeti y'ubururu, buguruye imodoka bariko barayisuzuma, inyuma yabo harunze amapine atagikoreshwa.

Kw'ishure yigisha kwitaho amagara y'ibitungwa, Kamaro na Keza bariko barapima Bitamo babanje kuyiboha, bambaye nk'abandi banyeshure, udufukamunwa, amaga, itaburiya, n'ibirato vyabigenewe, hagati aho bagenzi babo bariko barumviriza ivyo umwigisha abayagira.

Bamire, Banuma na Bayaga bariko bariga gushona ibirato bakoresheje imashini igezweho, Bamire niwe ari ku mashini ashona, bagenzi be nabo bihweza uko abigenza mu gushona ikirato.

Abubatsi bahagarikiwe n’umuhinga muvyinyubako bariko barubaka uruzitiro bakoresheje amatafari aturiye n’isima. Urwo ruzitiro ruca iruhande yigi tara c’ibiti vy’imikaratusi bitotahaye cane.